Daldalli gosa hojii yoo ta'u, innis waanta tokko bitanii wanta bitan sana deebi'aniito gurgurani. Kaayyoon isaa immoo irraa bu'aa tokko argachuudhaafidha. Gabaa jechuun immoo bakka itti daldalli kun gaggeeffamu akkasumas gabaa gaafa jennu maamila sanallee dabalachuu danda'a.

Dhugaatiiwwan gaafa jennu baay'ina yookaan gosoota dhugaatii jiranii kan argisiisudha. "-wwan" kan jedhu kuni asirratti baay'ina kan argisiisudha, yookaan danuu. Inni kun immoo baay'ina, dhugaatiin sun hammam ta'e yookaan baay'ina isaa kan argisiisu dhugaatiiwwan jenna.

Faaya gaafa jennu maali? Faaya jechuun qaama keenya tokko, qaama ofii bareechuudhaaf iddoowwan addaa addaa bareechuudhaaf akkasumas meeshaaleewwan garaagaraatti itti daddaballee babbareechuu jechuudha. Bu'aan faayaa maalidha?